Issi yelaga gidada ba huuphphiyaankka issi zo"anaani ekkiyaa meraara de'iyaaga wottidara ba issi kushiyaan oyqqada uttaasu. qassi ha huuphpheekka darin lo"ena.

Issi kushe hiillanchchiya diyaaran samppaa zazzariyanne harabatakka dumma dumma meraara giigissa dadada bayizzanawu ehiidaaro issi wodala ganjjiya ayibaa oyichchayidda day?

Issi woosa keettan masqqaliyaa oyqqidi, bootta maayuwaa maayidi, manaxiriyaa wottidi eqqida aawati de'oosona. Manaxiree ayfiyaa baanaappe, awaappe, naagiyoogaaninne nabbabiyoo wode ayfee daafurenna mala maaddees.

Maarara dumma dumma qawu'e bambbaretinne santta qommoti qassikka halakkuwara gujiin miccetti uttidosona. Ha qawu'e bambbaree haakko giyobaa ba poogaara tamaa eexxees.

Shimaynnee puuttuwappe maayuwa daddidi daro lo'iyanne maayanawu injje maayuwa sikkees. Qassi maashiiniyan hara kiretuppe oosettida maayotikka leemisuwassi shuraabee maayanawu keehi injjetees.

Dooya caammati so giddon wottanawunne away kiyin sa'ay hombbiyo wode tohuwan wottanawu haniya caamma qommo. Dooya caammaa wottikko gedee peenotenna.

Oyddu daabuwaa gidduwaani phaliqqidi tmaattimiyaanne barbbariyaa gidduwaan gujiddi Wottidoge donoyee, hara qumma qommo? Ha kattaa ubatto miikko nu bollasi immiyoo go'ay ayibe?

Tamaareti bantta timirttiya wurssidi bantta ayfiyaa ekkiyo gallassan anjjettoosona. He gallassan wurssetta ayfiyan keehippe xoqqa ayfiyaa ehidda tamare naati daaga woyttettidi wurssettan boosona.

Misiliyaa medhdhanawu maaddiya buqura doosona hegeetikka woraqataa, irssaasiyanne likkiyo miishshaa. Hegeetuppekka issi buquraa giddon irssaaseenne qassi woraqataa qanxxanawu maaddiya mishshay beettees.

Adil'e ciishshay gifaataa aginay gelanaaniyo heeran biittaappe mokkiyanne xeelliyo wode iita lo'iya ciishshaa qommo. Gifaataa baalawu ciishshaa oyttanawu efiyo ciishshatuppe issoy adil'iyaa.

Dumma dumma mitta ayfetanne ataakiltetta issippe shiishshidi yiicci wottidooga kaqqidi bayzziido de'iyay oonee? Ha mitta ayfiyappe neeni dossiyoy oonee ?

Wora do'ay woraa gidon de'iya woykko asaa naatura issippe de'enna dolla meretta. Ha do'ay Toophphiyawu daro miishsha gelissiya meretta imotta.

"meqedoniya" yaagiya xifatee ha sohuwan xaafettidi beetiyaage ba giddon daro hara xifatetta oyqqiis. assi daro maadoy diikkonne qassi appe daruwa harati maadoosona.

Wolaytta moottaa giddon de'iya kawonne buzo eqotati layttan layttan bonchchettiya baalata xeelliyagan hashshu saro gakketa giya kiitata aattoosona. Ha kiitaa aattiya eqotatuppe issoy awaashshe bankkiya.

Mittaa shukkidi kessido xawullaa misimaariya shocidi waaxin so giddon uttiyo miishsha gididi go'ees. Hankoy qassi isiponjjiyaappe oosettidi asaassi so giddon uttanaassi go'aa immees.

Wogga aaho oyiddu miyye shuchchaappe oosettida ogiyaa doonan de''iyaa timirtte keettay ayissi ceeggidee? Penggiyaara geliddi diyaa na''ayi tamaareeyye hara asee?

Hemettiyo ogiyaa bolli hiixettiya shakilati ogee baanatennaadaninne urqqatenna mala naagoosona. Ambbatun tohuwaawati hemettiyo ogiyan hiixettida shakilati ambbaa puulaa keehi loyttoosona.

Dumma dumma meraappe giigida lo"o kushe hillan merettida gosddaara diya adussa qoliyaa maayyida oroomo wogaa qonccissiyaa yelaga naata. Dullaakka oyiqqidosonaa.

Keettay de'iyoosay keehippe lo"iyoo dirssaara direttida keettaa huuphphesan de'iyaa xifatee aybaa odiyaagee? qassi karen eqqida asati payduwaan woysa gidana danddayiyoonaa?

"ahimed gebeya ma'ikel" yaagiya xifatee beetiyaagappe garssa bagaara asay kiyiyoosay beetees. ha sohuwan darotoo asay shammanaassi maadiya cora qommo miishshati beetoosona.

Orttodookise woosa keettaa kaalliya asay issippe gididi qaalaa siyiiddinne mazamuriya yexxiiddi eqqidosona. Eta kaalettiya aaway sinttan eqqidi eta qaalaa tamaarissees.

Tukkiya essidi woykko shayiya penttissidi darro wodiya doshissennan woykko irxxissennan takkettiya paramusiya giyogee de'ees. Ha paramusee guuran tigidobaa qammi gakkanawu mishissiiddi wottees.

Issi baggan kuttuwa qassi issi baggan phuuphuliya wottidi giyan bayzzidi de'iyaa naa"u asati ayssi hegaa oottiyoona? Qassi etappe hirayssiyay oonee?

Tukkee meretan ba giddon "kaafeyn" geetettiya huuphiyaa pashkkissiyabaa oyqqida ushsha. Tukkee ba giddon huuphiyaa payyatettawu daro go"aa immiyabata oyqqi uttiis.

Guyye baggaara de'iyaa balqquwaa gaariyan Cima huuphiyan barneexaa wottida aaway toohuwaa bollan uttidi naatuura ogiyaa bollan biidi de'ees. Balqquwaaa gaare issi deexo mishshaa tookkanawu maadiyaaba.

Bantta kushiyaan dumma dumma kiitaara de'iyaa erissuwaa oyqqi uttida naati bantta qaalaa xoqqu oottidi haasayiyoogee woygii? etikka qoodan woysaa gidiyoonaa?

Na"iya ba kushiyan oyikkidooge cenggurssaa xoqqu oottiyanne cora asaa sissiyaagaa. Qophee cima asay bo'aa away bochchennaadan giidi ba huuphiyan wottiyogaa.

Issi kuwaasiya kaassaa dembban naa'u cittati kaa'iidi de'iyaageeta gidishiin kaa'iya citatuppe issoy wolaitta dichchaa toho kuwaasiya citaa gidiyoogaa mala maayido mayoy erisees.

Kushe hiillanchchati dumma dumma qarxxaappenne qassi mittaappe medhdhido buqurati hegeetikka qarxaappe baattaa, mittaappe udulatanne udula mittaa medhidosona. Eta giddoppe issoy waani phalqqettide?

Ushsha qomoti biitta bollan keehi dariddoogappe denddidaagan etta sunttayikka xeessanawu daroppe barichiya besses leemisuwassi haattappe denddikko, geeshshuwa, haraqqiya, biiraanikka dumma dumma qommoti de'oosona.

Wodee ehiido moobaylee. darotoo chaynaa biittan merettidi daro marccoy qanxxettin nu biittaa pinnees. Assi de'iya go'aykka haahuwan de'iya asaa matayidi carkkuwan gattiyogaa.

Cora macca naati issi heeran issippe shiiqidi yexxidinne qassi etappe issiniya karabiya baqqaydda bettoosona. Hegetuppe ha karabbiya baqqiyaara aymala qoliyaa maayade?

Nu biittan issi hiyeesata maaddiyaa cita de'iyaageetti keettay moorettido asaasi keettaa keexxi immidoogan he keetta asay he asata aykeenaa amjjideeshsha?

Bootta maayyuwaa maayida huuphiyaakka guyye baggi qachida arssa lo'iyaa maaccasiyo shiishidi haasayissiiddi diyaage wolayitya telbeejiiniyaa. Ha telbejiinee dumma dumma oduwaakka gattes.

sa"aa boli beettiya cora qommo mitaa ayfetti beettiyaageetuppe bagatti asaa bolaanne ho'uwaa immiyaa qumaa qommota. hageetikka darotoo bayzziyoode daro miishshaa immoosona.

Mittaappe giigida so giddo miishshata leemisuwawu maayuwa wottiyobayi beettees. A miyyiyan keehippe lo'iya arssay ba piraashiyaara zin'anawunne uttanawu giigidaagee beettees.

Nu toophphiya biittan ha"i wode paaciya hanotay benippe guuttaa dumma hanotan oosettees. Beni tammanne naa'antta kifiliya paaciya ba tamaarosan paacettees. shin ha"i yumbberesttiya gelidi paacettees.

Giyaa giddon cora. asaynne. dumma dumma za"eti bayzettoosonanne shamettoosona. Aaho giyay heeran de'ikko asay he giyan za"idi namisettennan kallidi banttana laammanwu danddayoosona.

Tawu hachchi gakkanawu gelennabay kawotettay tambbuwa pabirkkaa, haraqqiya pabirkkanne hegaadanikka asaa jallissiya dumma dummabaati giigiyo sohota ayssi gordenee? Hay hagee pirdee! Daro asay bana xayssiid desitennee!!

Issi maccaasiyaa karetta oydiyaan uttada haasayayidda de'iyaaroo gidishin,I sinttan ziiriyan eqqidaagee maykiyaa geetettees. Maykee asay haasayiyo wide cenggurssay xoqqu giidi siyettanaadan maaddees.

Toophphiyaa biittan muuziyaa keehi murutissiyaa heeratu giddoppe Arbbaamincce heeray issuwaa. Arbbaamincce muuzee Tungga ambbaara gattin dumma dumma Toophphiyaa heeratun bayzettees.

Issi kuwaasiyaa kaa'iyoo dembban kuwaasiya kaassancacati ay haniiddi de'iyoonaa? Eti maayido shuraabiyaanne qonxxaa meray ay malee? Eta giddoppe sa'an gulbbatida bitaniya maayuwaa meray ay malee?

Daro toophphiya biittaawati dumma dumma wodetun dumma dumma huuphe yohuwara de'iya maxaafata xaafoosona. Ha maxaafatuppe issoy mantta maammo alemaayyoy xaafido atto giite giya maxaafaa.

Kare biitti baada Toophpheessi doona gidiya bonchchettida Zawude Sahileworqqa ba allaalliya polishin. Etappe sinttaara yeemoyiya ciishshay beettiyode guyyeera qa nu banddiray nne kare biittaage de'es.

Issi heeran de"iya maccay attumay bantta heeraa di"uwa qohuwappe naaganawu haaxa uuttaa tossaassi boosona. Ha asatuppe dariya baggay bookkanawu shoodiraa oyqqiis.

Peeroy woykko biratay pooqee keettaa keexxanawunne maaddiyaa miishsha gididi a marccoy keehippe daro. Biraa minjjiyo keettaa go'ay biray asa kushiyaappe xayennaadan woykko kayssoy bonqqennaadan naagees.

Ogee asay yaanne ha simeretanawu maadiya asaa naati giigissidobaa. Shuchcha keettay shuchchappenne hara ashaawaa malatiyaageetuppe eranchatu kushiyan giigiyaa shemppiyoo sohuwaa.

Maca woykko indde kute doonan ubba qassikka huuphiyan de'iya zo'o meretta be'in taana xoosa merettay mule malaales. Baggasay zo'o qassikka duuxxiyabba malatees, xooso niyo hoolla!

Keehippe puulattidanne lo'iyaa asaa naati bantta yelettido gallassaa bonchchnaassi puulayi giigissi wottido sohuwaa. Heezzu ciishshati issoy ushachchaara issoyi haddirssaaranne issoy sinttaara eqqi uttidosona.

issi na"ay tookkidi eppiyo miishshay diyaage asay keettaa pitanawu maaddiyoogaappe aadhdhidi keettaa kaaraa pittanawukka maaddees. qassi hegaa xalaala gidennan harabaassikka maadees.

Maayoy asaa naata keehippe puulayeesinne hara asaa sinttaanikka nashissees. Lo"o Maayuwa maayidi geeyidi hemettikko asay hagee payya bana naagees giidi nashshees.

Aadhdhida layttan nu wolaytta dichcha toho kuwaasssiya kaassanchchati sidaama bunnaa toho kuwaassiya kaassanchchatuura annaaciya gayttidosona. He kaassan wolaytta dichchay koyro gooliya qoodissiis.

Toophphiyan daro alaxxiyonne qassikka daro xommossiyaageti xommosidi miishsha gelissiyo laalibala gimbbiya. Ha gimbbekka toophphiya orttodookise woosa keetta amanuwaaga gidishin geeshsha soho.

Naa"u sha'anne tammanne laappun marotettaa layttaa wogga woottaa yaagiyaa xifatiyaara de'iyaa bootta meraara xaafettida xifatiyaappe garssa baggaara de'iyaagee woygi xaafettidee?

Bayra wolaytta yettanchcha Milikano Fishale keehippe daronne lo'iya wolaytta woga yetta yexxiya erettidda asaa. Ha yettanchchay Bolooso Soore giya yettan eretisees.

Mantta eredda geetaachchoy tigiraaye dalgga manttiyaninne toophphiyan xoqqa kawotettaa maatan oottidosona. Ha izaaway tigiraayenne toophphiya giddon polettida olan wolqqaama baaxiya baaxetidosona.

Issi biitan kawo ooso keetta diyaagee beniisappe doommidi de'iyaa keettan diidoogee he ooso keettaa keehi mooriwttis shin eti hara keettaa keexxokonaashsha?

Issi asi gaxare heeraappe biron katamaa kiyiyo wode kataman de'iya keettata be'idi malaalettees. Soddo kataman ogiya doonan diya pooqiya sinttan cora naati eqqidosona.

Toophphiya biittiyo naagiya tooranchchatu eqotay afirkkaa xekkan mino tooranchchata oyqida eqotaappe issuwa. Ha eqotay biittiyo naagiyogaappe gujuwan dichchaa oosotunkka hashetiiddi de'ees.

Xoosa meechcha baalla bonchchannawu yiidda asay issippe shiiqiddi bulluwa oliyakko sa'an woxxenna biittan haga keena asay de'i gisees. Ha maashshaykka boottanne puula.

Kawo Gaagga Xooni wurssettan Wolayttan kawotida Tigire maallaa kawo. Wolaytta asay a minotettaappenne i Wolayttawu baaxettidoogaappe denddaagan Kawo Xoona iita dosees

Giyaa garssan asay bana koshshiyabaa yuuyidinne koyidi shammeesinne qassi ehiidobay de'ikko bayzzees. Ha sohuwan daro asay issi bitaniyappe lambbaa shammoosona.

Issi keehippe shuchcha xalaalan keexettida lo"iya keettay de'iyagaassi so baggan kaaraa xeelliyo wode cora amppoollee kaqetti uttiis. Gagee jeettaa puulaa gujjiis.

Dumma dumma wogaa maayuwa maayida cora macca naati issippe qoomettidi pootuwa denddido sohuwan de'oosona. Etikka bantta wogaa maayuwa maaui uttidosona.

Wolddetsaadiqa temesggeni Wolaytta moottan de'iya coraa gattiya eqotatuppe wolaytta wogetaaninne faanaa biroddikastting korpporeeeshiinniyan oottiidi de'ees. Ha wodala ganjjee daro asatu matan keehippe dosettees.

Hagan intte be'iyo mittaa ayfetinne ataakilttetu sunttay aybee? Etassi de'iya go'aynne eti uttido sohoy ay malatiyakko birshshidi ane yootanay oonee?

oyddu seeraa naaggissiya xaaccetuppe issoy eqqi denddidi asaa luxissiiddi de'iyobaay aybakkonne ereeti? ha eeqidi luxissiydi de'iya xaacciya sunttay oona geteetti xeesseti?

Toho kuwaasiya kaa'iyoogee yelaga naatussi immiyo go'ay bolla payyatettaa woykko sarotettaa naageesinne huuphiyaa pashkkissees. Yelaga naati bantta palaha wodiyan toho kuwaasiya kaa'ikko lo'o.

Bootta maayuwaa maayidi, kutaa bolla baggaara alleeqiidi ammanuwaa baalaa bonchchanawu kiyidaageeti ayba ammanuwaa kaalliyaageetee? Ha asaappe guyye baggaara de'iyaa mittatu qommoy aybee?

Daro haggaazaa immiya macca kuttota dichchiyogee darobaassi maaddees. Ha dumma dumma qommo macca kuttoti phuuphulliya immanawu, maraa yelanawunne ashuwassikka maaddoosona.

Maata meray de'iyo wolayttatto doonaa luxiyo maxafay giddon keehippe daro dumma dumma qofaa oyqqida eraa demmiyo koyro kifiliya maxafa. Ha maxafaykka wolaytta wogaabakka yoottees.

"Moochchena booraago" giya xuufee de"iyoo shuraabiya maayida oyddu yelaga naatuppe heezzay maccaageeta issoy attumaagaa gidishin huphiyan qophiya wottida na"iyaa awugaa baggaara de"ay?

Issi issi xoqqatetaara de'iyaa keettati keexettiyoo wodiyan asay simminttuwaa ashawaara wolakkiidddi daafuriyoogaappe giidi he keetta goday simminttuwaa wolakkiyaa kaamiyaa ehidoogee a daro biraa kesissennee?

Daro uuttaay tokketti uttaagaa giddon naa"u asati macca mishireera nne issi attuma bitaniyaara machcho nne azina gidaageti gaden uuttaa giddon uttidoosona.

issi arssa bitanee diyaagee bootta shuraabiya maayidi qassi a bolikka koottiya maayidi qassi miiciidi beetees. assi bolaykka keehi ordde ikka lo'ees.

Suppermarkkeetiyan maaran doori wottidoogee pasttaa qooday aappunee qassikka appuna gatiyan bayizettii? Ha maaraara diyaagetu issuwaa issuwaa gatee appuna gidana danddayii?

Wolaytta biittay barkka dalgga mantte gidana giidi oyshaa doommido wode daro biittatun de'iya asay kaafidosona. Kaafiyappe miyyiyara kawotettay gattido naaquwakka eqettidosona.

Ha xeeliyoode keehi puulatti uttida sohuwaa awa heeraa giidi xegananwu danddayiyoo? qassi qorqqoruwaa bolli tiyetti uttida qalamiyaa meray ayba meraa getettii?

Keehippe xeerara qara woykko leefettidda mashsha qanxxiyakko gaada wozanan coo qoppinkka la hegee aybba yashshi! Qassikka ubba qara buquratti yashshoosonna.

Heezzaappe dariya derete xoqqu giid be'iyoode beettiyaageeti awa ayfee kiyiid de"iyaagaara gayttidi xeelliyode aybbaa ufayssisha. Qassikka ha bazzuwan aybba gayttiyakko keehiippe yashshees!!

Hagee bitanee qassi muleera alleeqissiyabaa ubbaa ba bollaaninne ba na'ee bollan qolidi aggiigidabadan ayba phoolii! Ubba asaykka hagaadan haniyakko lo'aneeshsha!

Maaraara maccay attumay uttidi ba sinttan sayiniyara wottidi miiddi diyo qumaa qommoy ayiba gidanee? Ha maaraara uttida asaa qooday aappunee?

Issi karcciitaa bolli sa'an de'iyaa donoy issi sohuwaan uttidaagee beettees. ha donuwaa asay soni kaattanwu koyikko ha sohuwaappe ekkidi efees.

Issi kaamee biittaa goyyiiddinne buuraa qeexiiddi de'iyaagaa gidishin, ha kaamiyaa sunttay doozeeriyaa geetettees. Doozeeree asa wolqqan danddayettennabaa kawushshan oottidi asa wolqqaa qoraphphiyaa kaame.

Woga durssa duriya durssanchchati eti duriyo durssay asa ubba kahaa wuqana dandayiyoogenne asay malaalettana keena keehi lo'iyoy eti koyro giigettido gishshawu gidennee?

Issi wogga kaamee nu kareera aadhdhiyagaa be'iyo wode wode qeeri kaamiyadan daruwa lo'enna. I qassi buqura xalaala caaniyo gishshawu tana daruwa a laagga laagga geenna.

Issi wogga keettay diyagaa matan heezzu attuma naati eqqidosona. Etappe sintta baggaara naa" u macca naati ogiya banttarkka ayissi pittiyoonaa?

Wolaytta moottaa giddon de'iya ambbaa aysotuppe issuwa gidida bodditte ambbay lo"o hanotan dicciiddi de'ees. Ha ambban daro asay siiqettidinne bonchchettidi de'ees.

Yoo you gifaatta baalay wolayttan eretida layttaappe issiton bonchchettiyoogan wolaytta wogaa qonccissiyoogan eretida baala giyoogaa. Ha baala bonchchiyoode asya haadiyaa malatiyaa wogaa maayuwaa maayees.

Issi macca geela'o na'iyanne issi attuma wodalla na'ay kushiya cuccumidi yimppanaaniyaba milatoosona. Na'eessi geesay adussabgidiyo wode na'ayi qassi keehippe qantta.

Yelaga naati daruwa bantta huuphiya pashkkissanaassi dumma dummabata kaa'oosona. Eti kaa'iyobatuppe issoy jootoniya gidishin jootonee qassi naa"u laggeti issippe kaa'iyo kaassa.

Issi issi biittaassi awu awu a taarikee de'ees. Leemisuwassi Toophphiya biittan cora taarike geetetti erettiyabatuppe issoy Akisuumen de'iya adussa Akisuume gimbbiya.

Asay alaxxiyo keettan keehi cora asay ba laggetura issippe shiiqiddi miicciddinne kaa'iddi de'osonna. Qassikka etta guyen mittappe waaxxettida oydde de'ees.

Hini baggaa gaxaara badalay, boyinayinne likkomayi diyagaa moyyiyaan eqqida bitamee huuphiyan wottidoogee maxaaciriyaa geetettes. Ayipiyaa dumma dumma baanaappenne qohiyaabaappe genttes.

Keehippe lo'iyaa shuchcha keettaan wuyige baggaara diyaa qumaa wottidi maanawu maaddiyaa garssa baggayi bootta bolla baggayi qassi zo"o gidido zammaana masoobiyaa.

Toophphiya orttodookiise amanuwaa kaalliya yelagati kaamiya ogiya giduwan bootta issi mala maayuwa maayidi xoossa bonchchoosona. Ha asatuppe guyen malatta gidida masqqalle eqqiis.

Mereta imotatuppe issuwaa gidida shaafay geeshsha mulxxa gididanne shuchchan yuuyi uttidaageeti wolayitta giddoninne harasankka de'oosona. Ha mereta imotata be"anawu yelaga naati issippe boosona.

issi sohuwan beetiya cora asay uttiyo oydetti diyaageeti hagan beetoosona. ikka darotoo asay uyttanaassi keehi lo'iya curqqa malattiya isspponjjiyaappe oosettis.

Akkamo keettan aakimeti woykko akkamo eranchchati oosuwa ootti simmidi bantta maayido bootta kootiya kaqqiyo buquray de'ees. Hegee qassi maayuwa geeshshatettaa naagees.

Biittay keehippe lo'ii oosettidagaa giddon cora maata meraa maayiddane qassi adil'e ciishshaa ciiyida biita doonan de'iyaa puutte beetiyge gujidi diccana de'i?

Toophphiya giddon de'iya biittaawatuppe dariyageeti koshshiyaba kunttidi demmenna duussaa de'oosona. Ha biittaawatuppe dariyageetussi miyobay uyiyobay, de'iyo keettaynne darotoo maayiyobatikka paccoosona.

Issi geessaara keehi wogga gidida kaamee daro asaa ba giddon caani uttidagee hagaadan ayssi guyeera cuwattii? qassi ha kaamiyaa meray ayba milatii?

issi keettaa giddon beettiya cora oydetti diyaageeti beettiyaageetu boli uttida karetta miishshay aybee? qassi kaqetti uttida karetta miishshay aybba getettii?

Issi issi heeran de'iya qeera giyatun darotoo xayennabatuppe amaridaageeti muuziya, paappayyiya abukaaduwanne loomiya. Ha zal"ettiyabati shammiyageetussi maddiyogaappe gujuwan bayzziyageetussikka keehippe maaddees.

Suufe maayuwaa maayiyaa asa be'iyo wode taayyo siyettiyay taani anjjettiyodde maayanaagee amoyees. Luxetta wurssidi anjjettiyaa asay suufe maayuwaa maayiyaagee tana ufayssees.

cora naati eqqidi gazziya kaa"oosona. ha gazzee wolaytta giddon erettida kaassa qommo gididdi darotoo asay wolaytta heeran masqalaa kaasaa kaa'iyode kaa'iyooba.

Toophphiyaa giddon daro luxanchchati layttan layttan paaciyaa ekkoosona. Luxetta keettan awudenne xayanawu bessennabati luxanchchati uttiyo oydiyaa, luxxissanchchaa woykko loohissiyaagaanne xaafo miishshata

Bollaa qohoy gakkin hemettana danddayennaageetussi giigida, zemppi uttiyogaara de'iyaanne sugin biyagee de"ees. Bollaa qohoy gakkidoogeetussi hagaa malaa kaafiyan immiya eqotati de'iyogee keehi lo'o.

Darotoo macca naati bantta maayiyo maayuwassinne wottiyo caammaassi keehippe un"ettoosona. Macca naati wottiyo caammati maayyiyo maayuwadaaninne biyo sohuwadan dummatanawu danddayoosona.

Toophphiya tooranchchati issippe shiiqidi kaamiyan biiddi de'iyageeti beettoosona. Ha Tooranchchati bantta shemppuwa bayzzidi biittiyo hara kare morikketuppe naagiyogan daro yarshshuwa qanxxiidi de'oosona

Kiike kawotettaa giddon adisaaba ambbaa giddon de'iyaa issi luxetta keettaa qonccisiyaa xifatee bolla baggaara de'iyaagaa be'iidi de'ettees. qassi hagappe garssa baggaara orqqoruwaa dirssay beettees.

Ha"i wodiyan asay daro sohuwan miizzaa heemmidi daro go'aa demmiyogaa doommiis. Miizzay asaassi immiyo go'ay, maattaa, oyssaa, pilaanne hara harabata.

Hadee woykko dungguzay wolaytta biitte oonatetta woykko wogaa qonccissiya keehi bonchcho maayo. Qassikka ha bonchcho maayoy hiillanchchay ba kushiyan daddin giiges.

Melanne gukkiya miiriqata ambbaappe haassiyo ogee is ambaa dichcchawu baaso gidiyoogee ayshshawu shiiqqiyaba gidenna. Gidoshiin hagaa mala miriqaa yaaninne haani coo oliyoogaa mala kawushabay bawa.

Shuchchan keexettida phooliyanne zammaana qassikka puulattida bootta qalamiyan tiyettida aaho dimbban barkka diya keettay oogee? Aappe guyye baggan diyabay ayibee?

Katama giddon dumma dumma zamaana ogetti xayikko barchcheyees. Shuchchappe oosettida ogee, oydde, asay ushshachcharanne hadirssaara yaane haane biidi de'iyo heeray awa katamay?

Ha"i ha"i wolaytta sooddo ambban wogaa qonccissiya qumaa kattiya hooteeleti corattiiddi yiidosona. Ha wogaa quma keettatuppe liidiya wogaa quma keettay issuwa.

Nu allaanan ayssiya xaafo keettay bantta giddon de'iya metuwa birshshenna ixxidoogan allaanay daro metuwa bolli de'ees. Hagaa baggaara asaa bolli gakkiya qohuwawu kawotettan oyishettees.

issi sohuwan eqqida naa'u asati bantta sinttan cora mashshati diyaageetta bayzzoosona. ha miishshatikka darotoo asaassi ashuwaa qanxxanaassi keehi maadiya miishshata.

Wolayttan gifaataa baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan wolaytta asay woggaran xaafettidaagaa yoo yoo gifaataa giyaa xuufiyaa kaqqi wottidoogee ayba lo'es giidetii?

Issi arssa heljeja pala lo'iya siiriyara kozozziya ba ayfiya phari phara ha zara yegada sunkkuruuttuwa malattiya mentershay diyagaara xeelliyaara huuphphiya dattaakka gujjada laa ayba lo'ay!!

Bootta qamisiyaa maayada ba naa"u kushshiyaa sinttan xaaxa uttida meraara arssa gididaara uttido shuggiyaa oydiyaa sunttay ayba waanii? ha na'ee sunttaykka oonee?

Wogga sayniya bolli dumma dumma kattaa commotion shiiqi uttidaageeti be'iyo wode saassoyoosona. Ha kattati zo"o ashuwa Goode unccaaranne oyttaara gattidi miyo wode ayba mal"ii.

Issi issi macca naati so giddon bantta sinttaa puulayiyoogaa medhdhidi hegaa go'ettiyoogee eta issi issi maadenabawu miishshaa kessiyoogaappe aappunaa ashshidee?

Naa'u tohuwan hemettiya qeeri kaame asaa naata issi heerappe hara heerawu wodiyaa xugenann gatiya zamaana toga miishsha. Qeeri suyqqe dumma dumma buquratti bayzzettiyo sohuwaa.

Xaaxxettidda santtay dumma dumma yafaran zerin mokkiya qassikka irxxa heeran mokkiya boncco meetettiyo katta. Ha miyo doozzay yafaran yafaran tokkettees.

Korinttiya wolqqan oottiya cenggurssa pomppan haasayin xoqqu oottiddi sissiya buquray woggay beettes. Ikka bawu karetta meraara diyagee bayizzanawu kessidoba gidennee?

Be'iyonne ootti beso bilaa luxiyo maxaafaa koyro kifiliyagaa xaafida asati oonee oonee? Ha maxaafa bolla bagaara de'iya banddiray awa biittaa banddiree?

Zo''oy, adil"e ciishsha meraynne maata meray de'iyo ha malaatay aybba qonccissi? Qassi ha naa"u kusheti sarotettiyaageeti ayba kiitaa aattidi de'iyoona?

Toophphiya giddon cora biittaawati ufayttidi uyiyo mattoyiya ushshati aybee aybee? Ha mattoyiya ushshati payyatettaa bollaaninne aquwa bollan gattiyo metoti aybee aybee?

Hachchi nu so imattay yiyo gishshawu nu so aayiya pilaa kattana gaada giya baada shuquwanne okashiya shammaasu. Shuqoynne okashee pilaa keehin mal"ettoosona giyogaa.

Asho keettay dumma dumma qommo modhdho ashoy bayzzetiyo ooso keetta. Erissoy qassi boora misiliya oyqqiddi boora ashoy de'iyogatto go'ettiyagettussi qoncciseesi.

Wolaytta asaan keehiippe dosettiya yettanchchaa Gaga Diidi yexxiid diyaagaa gidishiin A sinttan qassi bootta shuraabiya maayidi sakisfooniya giyo muuzuuqqaaa miishshaa oyqqidi punniid de'ees.

Dembba sohuwan tokettida goshshaa murutaa ooso gidida appiliya giyo mittayi beettees. Appilee asay miin asaassi payyatettaa (leemisuwawu ayfiyassinne hara bolla baggatussi) payyatettaa naagiyogan daro go'aa immees.

Issi keehippe lo'iya sohuwan issi keettaa asati de'iyageeti beettoosona. Ha asati naa''aykka meraa keehippe lo'iyode etappe yelettida nayiyakka keehippe lo"iyanne puulattidaara beetawusu.

Maayoy asaa naatussi koshshiya kanebatu giddoppe issuwaa. Bollaa kalluwaa woykko pokkuwaa maayoy genttiyaaba gidiyo gishshatawu salo gufantton de'iya deretuppe dariya baggay maayuwaa maayoosona.

Nu heeran issi mittaa ayfetanne atakiltteta bayzziyoo sohoy de'iyaagan qoodan keehippe cora gidida mittaa ayfeti de'iyaageeti lo'oosona shin etaw gatee keehippe darooshsha?

Wogaa maayuwa woykko habashaa maayota maaraara bayzuwawu eqqidaageti dumma dumma qommuwaninne dumma dumma sohuwan beettana danddayoosona. Wolayitta giddon qassi sooddo kataman xoona pooqiyan darosan de'ees.

Toophiya biittaappe asay kare biitta dumma dumma halchchuwawu beesi giyogaa. Leemisuwawu beeruute biidi ichchashu usuppunlayttaa ootti simmawu aadisaabappe horophphilliyan uttidi bees.

Mittaappe so giddo buquraa oottiyaa asati oottidogee pude simmi eqqidaagee xeelliyoode woysu kifiliyaara de'i? qassi a meraykka ay milattiidi de'ii?

Afalay meeguwaappe asaa ashshiya maayuwaa qommotu giddoppe issuwaa. Asay qamman qamman hiixan zin"iiddi maayidi aqiyo cora afalaa qommoti giyaan bayzettoosona.

Wodee ehiido zammaana tohuwan wottiyo caammayi de'ees. Caammayi asay ba tohuwa iitabaappe woyikko biittaa marzziyappenne xubiyappe naaganawu go'ettiyo zammaana buqura.

Bantta yeletto heeraa aggidi de'uwa laammana giyo qofan betiya biishin namisay oyqqido cora asay uttiis. Ha asatu sinttan hidootaa qanxxoogee hassayettes.

Zammana ushsha keettan ushshaa keettaara dooretti uttida cora qommo ushshata. Ha ushsha keettan uttidi ushshaa uyiyoo mela de'iyaa oyideti beettoosona.

Hagee mittaa maashiniyan gelissin kiyida xawullaappenne qassikka isiponjjiyaappe giigiyogan sooni uttanaassi maaddeees. Ha uttiyo miishshay keehippe al"onne bonchcho miishsha gididi daroto katamaa heeratun beettees.

Hagee kattaa ayfiyaappe beettiyaaba gididi asaassi maanaassi quma gidiyogan go'aa immees. Mokorine asaassi wolqqaa immiya karbohaydrete katta geetettiyogan daro go'aa immees.

Ambbaa giddon issi mala maayuwaa maayidi waassiiddi woxxiyaa asayi maayido maayuwaa merayi ayi malee? Woxxiyaa asaa giddon maccanne attuma asaa qoodayi aappunee?

Qoodan heezzaa gidiyaa macca naati issippe gididi eqqidaagetuppe issiniyaa gidduwaan eqqidaara zo'o meraara de'iyaa shurabiyaa maayin hankooti ayba meraa maayidonaa?

Nu toophphiya biittan kiike mocana ayssiya bonchchettida dottoriya Ahimeda Aabi ba biittaassi minttidi oottiya gooba kawo. I qassi banaara oottiya asatuura issippe oydiyan uttidi haasayiiddi de'ees.

Cora wolaytta wogaa maayuwa maayidi eqqida asati bantta kushiyan aybaa oyqqiddonaa? Ha asati qassi bantta tiran wotti uttiddo karettabaa woygidi xeesiyo?

Sa'an goshshaa bolli woykko ogiyaa xaphon zeridi mokissiyoo adussa mittaa a sunttaayka woyshshaa giyoogee beettees. Ikka qassi maata meraa maaydi beettees.

Issi keehippe lo'iya keettaa wuyigiyan mittaappe giigida dumma miishshata wottanawu go'ettiyo miishshayi de'ees. Ha miishshayi so giddon saapho miishshata wottanawunne naaganawu maaddees.

Mayyuwaa meecciiddi waayettiyoogee attis. Koorinttiya wolqqaa go"ettidi mayyuwa geeshshidi meeccidi qassikka melissiya buquraa wodee ehin balgguwan awan melissanee giyo hirggay attis.

Taani kase nu gaden tokkido wolaytta muuzee ini gala taani be'anaw biyoo wodiyan keehippe lee'e shin he muuzee orddidi awde ka'anaw de'ii?

issi adil''e buttulaara de'iyaa michcheti huuphiyaa tiyiyyo qibatiya issi diran doori wottidoogayyo giddo ginani de'iyaa binaanara kummi uttida misiliee aybba kiitta aattii?

issi burccukkuwaa kummi uttida adil'e ciishsha malattiyaa ushshay beetees. ha miishshaassi darotoo keehi lo'enna hanotatti de'ikkonne asay a uyyidi keehi gooyees.

Deskkee katta keettan kattaa wottidi maanawunne ushshaa wottanawu maaddes. Oyidee qassi kattaa miiddi woyikko ushshaa uyiiddi woyikko xanna'iidi uttanawu maaddes.

Hanno bonggottida na'iyo be'ada taani kiitanchcha be'ida asadan woykko qamman shooshshaa be'ida asadan hanaagaasi. Huuphiyaa iigaa be'annekka oottiyoorin taassi bollay korinttee oyqqidobadan hani aggiis.

Cora asay wolaytta wogaa maayuwa maayidi uppay shiiqidi issoy issuwara durssaa gaacciyageeta be'iyo wode tanakka duration duration gees. Hegaa xalaala gidenna eti maayido maayoykka lo"ees.

Toophphiya giddon de'iya buzo bankketuppe dere asaassi mino haggaazaa immiiddi de'iyageeti oonee oonee? Ha buzo bankketi kawotettaa bankketuura ay mala hanotan maayettidi oottiyonaa?

Naa'u yelaga attuma naati huuphiya qanxxettiyoo keettan uttidi pootuwaa denddoosona Sintta baggan buuchchaa dichchidaage pootuwa denttiiddi des. Guyyessa baggaara godaa bollan misilee kaqettidaagee huuphe keetta gidiyooga qonccissees.

Nu wolaytta biittan benippekka doommidi keehi mino biittaa kaalettiya cora asati de'oosona. Qassi ha"i wodiyankka wolayyan aadhdhida layttatun kaalettida issi bitanee ba ooso keettan uttiis.

Keettaa keexxiiddi un'issidi kare kiyiyoosaa xayissiyoogee lo'o gidenna. Baasuwaa aassidi kiyanawunne gelanawu giiga sohuwan hara kettaara issippe gattennan keexxana besses.

Daro buquratta bayzziyo giyan issi maccasiya ba sinttan miccadda bayzziyo sawiyaa mita ayfe aybba geetetti? Ha mitaa ayfee miicettido aaho miishshay aybba geetetti?

Toossa toophphiya dalga manttiya haatta, ma'diniyaanne wolqqa hanota maduwa immiya eqotay ha ooratta dalgga mantte domettido wodiyaappe doomidi dumma dumma hagaazza immidi de'es.

Gaazexxay dumma dumma naqaashatta xuufiyan deree asaassi aatiyo naqaasha aatiyo ogetuppe issuwa. Ha naqaasha aatiyo ogee xuufiyan giigi xaafettiddi asaakko gakees.

Asay era demmanawu dumma dumma xaafettidabata nabbabees giyogaa. Leemisuwawu daro eranchcha geetettiya pilaatto giyo bitaniya malay xaafido maxaafay nabbabikko huuphiya daruwa aassees.

Mantta Woldde tsaadiqqa Tamasggani uttidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ha sinttawu xeelidi pootuwaa denddiyosan appe guyye baggaara deiyaa goday keetteye aybe?

Issi aaho dembban dumma dumma qommo doozati beettoosona. Doozzay heerassi carkkuwaa gidin heray puulattana malanne qassi issi issi doozzati maanawukka maaddoosona.

Issi issi yelaga attuma naati sagga gallassay gakkiyoo wodiyan bantta siiqo laggeta ekkidi ajooraa soossoy de'iyoosaa biidi keehippe allaxxiddinne kaa'iidi pee'idi yiyooga ayba ufayttiyoonaa?

Gaammoy wolqqaamanne daro yashshiya woraa medoosatu giddoppe issuwaa. Gaammoti coray issippe kiyidi shankkatidi hara medoosata oyqqidi issippe miya woraa medoosa.

Hagee birataape merettiyogan asaassi neteworkkiyaa saabanaassi eqqidaaga gidiidddi hara go'aakka immees. sa'aappe denddiya boottay qassi saluwaa biidi dagattiyogan iraa bukissanaassi maaddeees

Ha"i wodiyan heeran heeran de'iya giyatuura ubba macca naati puulTtiyobata bayzziyogee meezetiiddi yiidoba. Ha buqurata heeraa giyatuppe demmiyogee daro miishshaa kessiyogaappe ashshees.

Wolqqama suuqiya giddon issi na'ay bootta woraqqata bollan xaafidi mitta bollan kaqqiidi de'ees. Appe ya baggaara de'iyaa maayuwa meray aybbe?

Heezzu yelagatti issippe shiiqiddi bul'iddinne harummiddi de'iyo dooza qommoy aybbe? Ha yelagattu gidon eqqidaage bolla bagara maayido maayoy aybbippe oosetti?

Ha"i wodiyan luxanchchatinne pilgganchchati dumma dummabatu yuushuwan pilggettaa oottiiddi de'oosona. Ha pilggettata maara oosuwan peeshshikko biittiyo dumma dumma ginaara dichchana danddayeettees.

Yelaga badalay biron biittaappe dalqqi dalqqiidi mokkiyaagee xeelliyoode ayfiyaa kummees. Guyye gaxan de'iyaa maccaasiyaa wottido caamay xeelliyoode hegaa Keena caddenna.

Xaacetti bantta kaamiya guyen uttiddi danuwanne daafa ubba qassikka sarotetta bonchchissiyagetti bantta biittayo wozannappe olettosonna. Qassikka etti bantta shemppuwa xayiyoode azanttes.

Ha giddon nu heeran de'iyaa zal'e keettaa keehi cora mittaa ayfetinne ataakiltteti gelidosona shin hegeeti keehi daro bitaa ekkiyoonaashsha ?

Wolaytta sooddo yunibburushiyaa qonccisiyaa malaatay de'iyo sohuwaan yaa geliidi de'iyaa naatu qooday woysee? etikka maayido maayuwaa meray ayi milatiyaagee eretii?

Mittaa qanxxiyo beexe qoodan naa"a gidiyaage issippe issi diran mura mureti uttiis. Hegappe issoy woga issoy qassi lefa, awuga baggaara diyaage wogatiyaage?

shonkkooray diccidi diyaagee beettees. ha shonkkooraa asay darotoo biittan qanxxidi moogidoogee diyaagee qassi diccidi kiyidaagaa asay bul'in gakkidaagee ceeggidi beettees.

Larggoy qitattida maayyuwa xelequwa tedissanawu maaddiya gukkiyaa saamunay qommo. Hegaa xallan gidennan mayyuwa peenuwa laammanawunne keettaa meeccanawu meeccin sawuttanawu maaddes.

Dumma dumma allaliyawu pootuwaa denddiyo keettaa asay bawu zal'edan dooyidi he sohuwaa garttiyawu immees. He keettaakka dumma puulayiyaa ciishshaan uppupaa puggidi maarara kaqqiyogan loyttoosona.

Asay ba heeran oottido goshshsaa murutata denttanawu hariya gaariya go'ettees. Hariya gaariya laaggiya asaa be'iyo wode eta daafuray iita azzanttees.

Ambbatun de'iya tukke keettati shemppanawunne allaxxanawu injjetiya soho. Daro yelaga macca naati ambbaa giddon jabana tukkiya bayzziyosaa giigissidi tukkiyaa zal'oosona.

Hagee oroomiyaa dalga manttiyaa kalettiyaa gadawaa getettiyaage mantta abdiissa shimelissi salo mera kootiyaa qassi bootta mera shamisiyaa maayidi zo'o karaabataa ba qooriyaan qachchiis.

issi addussa na"ay diyaagee baappe garssa bagaara diya sohuwan sharaa hiixxidi aybaa micci uttidee? qassi ha tukkee ayssi sa'aa boli hiixettidee?

Amarida caccara miizzay bantta sohuwan eqqidi maattaa miiddinne a Matan diya haattaa uyiiddi beettoosona. Asay darosan miizzaa dichcjanawu hagaa mala keettaa keexxidi go'ettes

Ogiyaa oottishin pakahida shuchchata issi diraa shiishoogeti aybaa milattiidi de'iyoonaa? qassi ha shuchchatu dumma sunttaa woyqidi xeeganawu danddayiyoo? ha sohoykka awa heeree?

Ambbatu heeran oosettiya dichchaa oosoti darotoo ambbaa puulatettaa keehippe xoqqissiyigan erettoosona. Ha oosotuope dariyageeti ambbaassi puulaa gujjiya ababata tokkiyogan polettoosona.

Issi bitanee hara asi baynnassan zokkuwa haa zaaridi yaa simmidi hemewttiidsi de'iyagee ba kushiyankka aybakko oyqqi uttiis. Ikka bootta shuraabiya maayiis.

Issi suuqiyaa giddon yiira naatussi go'iyaabati de'iyaageeta gidishin, hegeetuppe issoy daypperiyaa. Daypperee wozana kunttibeenna yiira naati sheeshshaa shee'yoo wodenne katta sheeshshawu uttiyo wode kanttennaadan maaddees.

Shaashsha woykko kossorootiya giyo sawo maatay keehippe sawiya woykko lo'o peenoy de'iyo asay gossiyanne maata miishsha meecanawu go'iya doozza qommo. Irxxa heeran mokkiya dooza.

Zo'o meray de'iyoogee turaa biittan tokkin biitta garssan unkkotiyogan qumatettawu maaddeees. Bulla meray de'iyoogee unkkuuwa biittan tokkin haraa unkkotiyogan qumatettawu maaddeees.

Dumma dumma woraa do'ati de'iyageetuppe gaammoy asay keehi yayyiyo do'a gididi hara do'aa ubbaa warettikkokka xooniya do'aappe issuwa gididi erettees.

Luxanchcgatussinne eraa koyiya ubbay nabbabidi eraa demmana mala laybireeree gita go"aa immees. Wolaytta sooddo yunbberesttiya giddon de'iya cora laybireereti ha hi"aa immoosona.

Awaa wolqqa ekkiddi asaa naatussi poo'uwanne qassikka qumma kattiyo wolqqa immiya zamaana buquray mitta bolli kaqettiddi awaa demees. Ha buquray koorintte baynna sohuwan keehippe maades.

Melida miiriqa issi sohuwappe hara sohuwa efanawu maadiya buquraa sunttay aybaa geettettii? Ayo karetta goommay de'iyo kushe gaaree aybippe oosettidee?

Hagee maataappe mittaappenne urqqaappe keexettida keettaa gidiyogan asay iraappe, awaappenne do'aappe attanawu maaddiya keetta qommo. Awu sunttaykka leemo keettaa geetettiyogan asay de'anaassi maaddeees.

Amaarato doona luxiyo maxafay dumma dumma doona giraameriya qassikka doona dendduwanne dichchabaa luxissiya doona maxafa. Ha asay doona waatidi go'ettanakko yootes.

Beni asay hayseyiiddi yohoy ayfiyaara gelees giyoogaadan luxanchchati luxetta keettan kahaa immiiddi ayfiyan xeelliiddi kaallana koshshoosona. Ubba lunchchatikka issi mala maayuwaa maayidi beettiyoogee lo'o.

issi keettaa giddon beettiya cora oydeti diyaageeti taassi beettoosona. ha oydettikka darotoo asay uttidi tukkiyaanne kattaa maanaassi keehi asaa maadoosona.

Bayzziyo maayuwa ashangguluutiya mayzzidi wottoogee xeelliyo wode beettees. Ha ashangguluutiya guyye baggaara zo"o qalamiyan tiyetti uttida curqqaa girggidaa mayzzidoogee beettees.

Beni silkkee biron biittaa gelyo wode daro asay ha"iigaa mala gidenna gishshawu qeeri silkkiya go'ettees. Shin ha"i asay oyqqido pittiyo silkkiya be'iyode qeeri silkkiya ola ola giissees.

Nu biittan heezu goomaawa motore de'iyaagee asaa issi heeraappe hara heeraa efiyoogan erettes shin hegeekka asaappe ekkiyoo miishshaa kaseppe gujjideeshsha?

Gita ambbaa giddon ogiyaa doonan birataa bollan qashetti uttida laappun hareta. Haretuppe hini baggaara cora asayi, kameenne bankke keettay de'ees.

Xale keettay daro qommo harggiya xaletti bayzzettiyo keehippe ali'onne koshiya keetta. Ha xale keettay buzo woykko kawo eqotta gididdi hagaazes.

Salo gufanttuwan erettida Bollaa payyatettaa naaganawu maaddiya tiyettiyo looshiinetu qommoti aybee aybee? Ha tiyettiyobata go"ettanaappe kasetidi kunttana bessiyobati aybee aybee?

Ambba giddon ha heezzu toho kaametti 'shiimetti'uttiddo heeray keehi loohibeena asi biikko yashan wattiwatissigees. Qassikka ha kaamettu cenggurssay keehippe salletees.

Kaamee dumma dumma oosuwassi woykko dumma dumma allaalliyassi hagaazees. Hegeetuppe amarridaageeti, bullachchaassi, ufayssa gallaassi, ogiya manddaranaasi hegaanne hegaa malatiyabaassi maaddees.

Wogaanne adduussa kaamiya bollan issi yelaga na'ay eqqidi ba kushiyan haataa efiya tubuwaa oyqqidi ay oottidi dei? Ha kaamiyawu allale aybe?

Maccanne attuma gidida asati maarara eqqidi booketti uttida biittaa kaashiyaageti beettoosona. qassi ya baggaara cora asay dumma dumma meraara de'iyaa maayuwaa maayidageti beettoosona.

Issi xapiraappe oosettida meran bulla gidida macca naati wottiyoo caammay beettiyaagee qoodan woysee? ya baggaara de'iyaa biron dicciyaa maatay ayba maatee?

Nu heera issi guutta naatu luxetta keettay dooyettidaagan qeeri naati haakkidi harasaa beennan bantta heeran luxana mala oottidoogan ayba ufayttidosona giidetii?

Dumma dumma ataakilttetuppe oosettiya juuseti qeera naatussi gidin ubba asaassikka gita go"aa immoosona. Ha juuseta giigissiyo wode eta payyatettaa suure naagettana bessees.

Haa yiite eraa poo"uwa ekkite giya guutta naata loohissiya luxetta keettaay puulattida hanotan beettees. Dirssaappe so baggaara qeera kaamee nne kaqetta banddiray de'es.

Wolaytta Sooddo yunbburshshiyan daro layttaa luxiiddi daro daafuran aattida naati issi malaa maayidi ufayttoosona. Ha naatuppe naa"ati zokkuwa zaari uttidosona.

Kawo xooni wolayitta kawotuppe issuwa gidishin wolayitta la'aa kessida kawo. Ha kawuwaassi daro odettiyaabinne haasayettiya gitatettay wolayittan de'iyoo gishshawu Hanno gakkanawu asay a sabbes.

Issi biittaa dichchaassi dere asaynne xaacee hashetidi oottiyogaassi de'iya beeray ay keenee? Danoy darotoo merettiyo heeran asay zal''idi duretanawu danddayii

Kase nu biittan issi asi hayqqikko asay xurumbbaa puni ekkidi yuuyiyoogan he xurumbbaa cenggurssaa siydagee yeehoy kiyidoogaa erana mala oottiiyoogee keehi lo'oba shin he bitaniyawu asay marccuwaa qanxxiishsha?

Issi karetta shuraabiya maayida na'iya ba huuphiya amppoolliya giyo dattaa miciirissa dadissada hara asay iigaa be'idi dadissana mala erissuwa oottaydda de'awusu.

Geela'o lo'iya macca naati adussa qamisiya maayidi beettiyaageeta gidishin issi na'iyaa qantta qamisiya gixxaasu. Hegaappe akka etaagaadan adussaa gixxiyakko lo'o ayssi giikko I suyllee beettiiddi dees.

Issi tukkiya nne ka'a kattaa bayziyo keettaa karen naa"u maccaageeti haggaazuwa demmanawu yiida asaa mokkanawu eesotoosoba. Asatuppe issoy tiraa kessidi oydiyan uttiis.

Issi geela'o na'iyaa ba qooriyaan karetta kiriyaara de'iyaa masqqaliyaa qachchidara ba huuphphiyaanne haa zaara yedidaara lo"ayis gaana gishshawu haa simma buljjujja xeellawus.

A meray karettaakko biido zo'o mera ushshaa qommoy pabirkkaappe goozettidi yiyaa mattoyenna ushshaa aybaa giidi xeegiyoo? Qassi ikka giyaan woysu biraa ekkii?

Taani maanawu keehippe mal'iyabati de'iyosaa baada cora qommo miyo kattata shammada yaas. Ha kattati miyoo wodiyan keehippe mal'iyogaaninne bollaa puullayiyoogan erettoosona.

Issi adil''e ciishsha meraakko baqqiya magalashoy kaqetti uttiis. He magalashuwaa be'iyoo wode A puulaatettaappe denddidaagan ta soonikka kaqqada keettaa puulayiyaakoo, ufayssawu zawi baawa.

Qeeri sa'aappe mokki kiyaa maata meray de'iyoo maataa aybaa giidi xeeganawu danddayiyoo? ha maataa qoommoy qassi aybaa giishshawu nuna maaddii?

Ussuppun kilo giddo xekkaa akkamo keettaa yaagiya xifatee engilzattuwankkadiyagee bollan kaqettan des. I diyosaa qorqoroy ayissi hagaadan qitattidaakko eriyay dii?

Bantta qooriyaninne huuphiyan karetta maayuwaa xaaxid hezzu geela'o naati Toophphiya banddiraa oyqqiddi miicciiddi beetoosona. Banddiray issi bootta woykko biittaa qonccissiyagaa.

Ambbaa giddon ogiyaa doonan tukkiya bayzziyo sohuwan de'iyaa cora tukkiyaa uyiiddi uttiyo oydeta. Oydetuppe hini baggaara qassi kaamiyaa ogiyan karetta kaamee de'ees.

Issi heeraa kaalettidi adhdhida asaa hassayanawu i de'ishin gidide hayqqin a taarikkiyaa pootuwaninne xuufiyaa wottiyogan yelettawu naaqashshadan haggazanawu maaddees. Darotto wolaytta ambban guttaran de'iyaaga naqashadan ekkanawu danddayoos.

Asay de'iyo keetta sinttan de'iya paappayay payatetta naagiyanne asaa naatussi puula gujiya dooza. Ha paappayay barkka keehippe daro ayfiya tookkana danddayes.

Nu biittaa dichchaassi daroto morkke gidiyaabay aybee giikko wuussaa. Ha wuussay qassi so gelidi bookki ekkiyoogaa gidennan kawo keettan oottiiddi maganxxuwa miyogaa.

Issi heeran de'iyaa biittay woddidi daro asaa wori xayssiichin hayqqoy kiyo heeraa yehuwaa gakkanawu yiida asay beettees. Hagaa mala daafaappe xoossay asho haakko hagee!!

Hagee keriyaa milatiyaa sohoy giigi uttidaagee aybaa meraara de'ii? ha makkisoykka giigido sohoy awa ambbaa getetti xeegettii? etu qoodaykka woysee?

Issi adil''e ciishsha meray tiyettido godaa bollan dumma dumma alleeqoti kaqqettidaaga gidishin, hegeeti aybee aybee? Toophiyaa banddiraa malatiyaa meray de'iyo misiliyaa tohossan uttidabay aybee?

Toophphiyaa geeshsha orttodookkisse amanuwa kaalliya asati Xoosaa meechcha baallan keehippe puula bootta maayuwa maayiddi Xoossa bonchchuwawu yexxosonna. Daro yafaran eqqiddi xoossa yetta yexxosonna.

Cora asati hegettika heezzu attuma asatine issi na'iyaa katta keettan katta miidi de'iyoga xeelidi de'etees. Katta gatee a mal'oy issippe beena. Mata wodiyan doommidi hage keehin injjetena.

Amarida attuma asaa giddon wolayttassi erettida kaalettiya issi izaaway beettes. Ikka bonchchettida asa gidishin wolayttan hagaa mala cora asay des.

Wolaytta wogaa qumma dumma ogiyan giigisoge de'ees. Ittimaa pilaara gattoga irkkida maattaara irxxidaga oyttaara yolppayada miyode bolla pashshkki oottees. Ma co hagaa waato marccuwawu ne shemmpiyo ekko.

Hagaa mokkorinniyaa yaagiyo kattaay penttida haattan kokkiichchidi daaxetti giigida bambbariyan walakkidi miyoode daroppe mal''es. A mal''oyikka hagaa keena gaanawu danddayettenna.

Biittaanne haattaa naagiyo oosuwan hashetiyogee darotoo kawotettaa oosodan xeelettiyo wode tana zil"ees. Asay ha oosoy aagaa gidiyogaa erennaageekka keehippe yiilloyees.

Amaaratto doona luxiyo maxafay dumma dumma doonabatta doonay waanidi merettidakonne ubbakka girameeriya go'etuwaa luxissiya luxiya maxafa. Ha luxiyo maxafay xaafuwakka luxisees.

Sa'aa bolli micettan de'iyaa bayzzettiyaa shukariyaappe garssa baggaara de'iyaa a oyqqida sharaa meray aybaa milatii? qassi issi sohuwaan de'iyaa shukaariyaa gatee woysee?

Daro wodee ehiido paashine maayoti suuqiyan wodiyan wodiyan yiidi kaqettoosona. Etappe qassi aayetu qamisee keehi adussa gidida zo'o meray hara ubbatuppe aadhdhidi lo'ees.

Xooso ta waano! Ha puullane keehippe lo'iya na'ee dulle asabaa malattenna. Ha na'ee siiqoy be'idda asaa ubba wozana xeellishin naa'awu shaakes.

Yelaga naati issippe shiiqidi bantta wogaa yettan duriyageeti beettoosona. Etikka qassi bantta wogaa maayuwa maayidaageetinne etappe sinttaara eta kaalliya cora asay de'iyageeti beettoosona.

Taani ta de'o layttan qumaa ma simmada tukke uyennan agga erikke. Qassi lo'iya tukke keettay gayttikko awaanikka gelada uya aggays.

Taani Wolaytta doosays giya xifatiyappe garssa baggaara qassi ishatamu kawotu biittaa yaagiya xifatee des. A sinttan qassi iqqida guutta na'ay obee?

Xaaciyaa woykko polisiyaa giyoogee asaa sarotettaa naaganawu giigida oosanchcha giyoogaa . Xaacee woykko polisee bawu asaa sarotettaa naagiyoogaa xalla gidennan sarotettaabaa asa erissees.

Sa'an ammanuwa kaalettiyageeta bonchchiyogee saluwan qassi xoossaappe daro anjjuwa demissees. Ha Saluwa anjjuwappe attiyogaappe issi asi muleera merettennan attiyakko ayba lo"ooshsha!

Wolaytta keettay huuphiyappe dommidi sa'aa gakkanawu cidiyaninne mittan giigidaagee beettees. Ha'i wodiyan daro sohuwappe wolaytta keettay denddichaagaa gidishin issi issi de'iya keettati wolayttumaa conccissoosona.

Asaa naatussi Kane koshshiyaabati doosona hegeetuppe ekkikko issoy kattaa geetettes. Amarida asay shiiqidi issippe uttidi kattaa miiddinne haattaa uyiiddi beettoosona.

Ha"i wodiyan dumma dumma caammaa qommoti oge doonan bayzettiyogaa daroti meezetidoba. Ha caammatuppe dariyageeti kase asay wottidi dumma dumma gaasotun bayzzidoogeeta.

Issi sohuwan qoodan cora gidida mashshati de'iyaageeta gidishin, mashshay qanxxanawu maaddiya miishshatuppe issuwa. Darotoo, kushe hiillanchchati medhdhiyoo mashsha qommoti birataappenne mittaappe gidoosona.

Wolaytta moottan de'iya yelagati issippe shiiqidi m Mochchenaa Booraago gonggoluwaa xomoosidi yiidosona. Mochchenaa Booraago gonggolloy issi kutti oyddu xeetu asaa ekkana danddayees.

Heeraa saynissiya tamaariyo maxaafay darotoo geeshshatettaabaanne payyatetta qassikka maanawu bessiya qumaa qommota shaakkidi odees. Qassikka ne bollaa kifileta shaakkidi yootees.

Burccukkoy haattaa gidin dumma dumma mattoyiyaanne mattoyenna ushshata duuqqidi uyanawu maaddiya buquratuppe issuwa. Ha burccukkoyikka dumma dumma meran oosettidaagaa issuwa issuwa marccoy dummatees.

Waadu miizzati bantta zadaluwan qashettidageeti beettoosona. Ha miizzati loyittidi maaxxiyogaan, dumma kattaanne maata miyoogan, geesaa aduqqiyogaan hanikko miizzatuppe dummatiyoogan erettoosona.

Wolaytta sooddo yunburushiyaa kalettiyaa asati bootta shamisiyaa maayidaageti luxiyaa naatura issippe uttidi baalaa gallassi issippe bonchchidi de'iyaageti beettoosona. laaxaakka issippe miidi de'oosona.

issi keettaa giddon cora asay shukki wottido ashuwa micci uttidaageeti beetoosona. ha ashoykka dorotoo asay maanassi keehi daruwa maadiyaa qumaa qommo.

Ya baggaara eeshotiyaa maskkotiyaara beettiyaa xoqqa xekkaara de'iyaa woykko pooqe keettay oogaa getettii? qassi soon de'iyaa zemppi ekkiyoo oydeekka ayba meran oosettidee?

Puulattidanne imattaa sintti woxiya tigidi aattiyo al''o buqura. Ha buquraa marccoy keehi al''onne daro wodiyaa moorettennaninne me'ennan takkana danddayiya buqura.

tamaa eettidi bashshiya tamaa bollan wottidi oytta uukkidi de'iyaa macca asati issi diran uttiigidi aybba haassayddi de'iyoona? eta qoodaykka woysse?

Caammay gediya payyatettaa naagees. Ginddiya adussa caammay macca naati wottidi biyo wodenne yuuyyiyo wodeeta geesaa adussidi xeelliyo wode iita lo"ees.

Issi yelaga attuma na'ay karexxana hani ekkiyaa kootiyaaranne suriyaara maayidaagee garssa baggaara boota shamisiyaa maayidagee ba issi kushiyaa waati uttidee?

Bulukkoy wolayttan wogaanne zanaaqa qonccissiya ubbakka yeehuwa, yetta, bulachcha, duranawunne yexxanawu maaddiya wogaa maayo. Geela'o naati bantta wogaa maayuwa maayidi issoy issuwaara eqqidosna.

Dumma dumma baalay gakkiyoode asay ba son maaridi uyiyoo ushshatu giddoppe hage aybee? Ha ushshayi loyitti uykko asa sakkarissana danddayii?

Hagee boditte ambban beettiya ho"iyabatanne irxxiyabata uyiyogaa gidishin ho"iyabati ha keettan keehippe mal"oosonanne uyinkka zarettidi uya uya giya daro mal'oosona.

Issi bazzoti ekkiyaa sohuwaara meran karetta gidida kaamiyaa bayda de'iyaarin bolla baggaara woysu asati uttidonaa? Qassi sintta baggaara de'iyaa maataa sunttay aybee?

Yunvurushiyaa giddon kattaa immiyo keettan kattaa immiya izaaway ekkiyaagaa tigiissi beettes. Shin yunvurushiyaa kattay cora asawu gattanawu gattiyoogee maanawu ma'enna.

Cora qommo goshshaa murutaa oosoti giyaan woyikko koskkiyan issippe doorettidaage beettees. Ha murutaa ayfeti asay ba namisawu kattidi maanawunne payyatettaa naaganawu maaddiya katta qommo.

Donuwaa shooqan tokkidoogee gakkidi ciishsha ciiyyiydi de'iyaaga bolli iray bukkikobha donuwassi immiyo go"i de'iyye? Unkkotiya kattaa ciishshaa ciiyiko unkkoy orddeyye laafe?

Issi yelaga geela'o na'iyaa penttida tukkiyaa uyanawu yiida asassi tigaydda de'iyaara ayba shaashiyaa qacadee? qassi a tigiyoode woysu siinee i sinttan de'ii?

Naa"u gastta asati doozza giddon hokkidi xeellidinne waani uttidaakko pilggiidi doosona. Hageekka doozzay maata meraa oyqqi uttidaa biron mokkida doozzaa.

Deellida haatta huuphessan biratappe merettida asayinne medosatti kanttanawu maadiya zamaana zarphphe beetes. Ha zarphpbiya garssan keehippe bulqqo haattay deelliddi goggees.

Issi issi macca naati bantta huuphiyaa keehi adussa milatissanawu giidi bantta huuphiyaa bolla eti daddiyoo huuphe milatiyaagee eta hegee deexxenee?

Shuchchaappe keexxido keettay hirggi bayinnan ceeggees geennan daanawu maaddes. Xekkay qassi pude pooqiya kiyanawunne wol'anawu maaddiyagaa gidishin oyidee asay uttanawu maaddes.

Eradoone naqaashata cenggurssaa xalaalan attiyaa miishshaa. Ha miishshay zamaana naaqashshaa gattiyaa miishshay yaanappe kasettidi yiis. Ha'i televzhine yiis. Kase naaqashshaa gattiyaa worqqattay woykko gaazexay yiis.

Issi lo'iya na'iya issikka huuphee luysha gididaara miiccayidda ayba lo'ay. Shin kattaa ayfiya go'ettiyogan som'uwaassi woziya immiyoogee likke gidenna kattaa maanaassape harabawu go'ettiyooge lo'o gidenna.

Issi biittan issi issi heeran daroto eesuwan eesuwan asaa bollan daro qohoy gakkees. Ha qohoykka ayba gaasuwan gakkiyakko eranawu poliseti issippe gididi tobboosona.

Godattiya goobana abbebechcha daro metootida izaawata maaddiyogan erettoosona. Gidattiya goobana abbebechcha shemppoora baynnaba gidikkonne eti maaddidonne hara toophphiya biittawatu gomppan merinawu de'oosona.

Darotto kataman zal'iyaa man'ee dumma dumma asay woykko wolqqay de'iyoy wolqqay baynna asaykka ba wolqqaa keena pudene duge giidi ba de'uwaa kaafiyo sohuwaa.

Dumma dumma deretetta kifileti leemisuwassi: yelagati, cimatinne hagetanne hageta milatiyageeta dumma dumma meraynne puulay de'iyo Wolaytta woga maayuwa qommota. Wolaytta dere asay hageta maayiyogan bantta wolayttatetta qonccissanawu keehippe danddayees.

Maayuwaa asay daarobbawu go"ettees. Ettikka merettidobay daaro dumma dumma qottay de'iyoobatuppe shiiqqiddi merettosoona hegetikka puttuwaappe, galbbappe, calaa qachchiyogan shiishana danddayosona giddoppe attin etta giddon puttuwappe giggidage ho"uwassi injje.

Heeraa saynissiya maxaafa ichashshantta kifiliya tamaareti tamaariyooga giya xifaatiyappe garssa baggaara dumma dumma misileti de'iyaageeti ha maxaafaw huuphe yohotee ?

Hayttan hara asa cenggurssay shemppuwaa diggenamala go'ettiyo miishshay hayttan wottiyo iripooniya yaagiyogaa woykko haytta xalalan siyo silkiyaa gettees. Hage zamaana muuzzuqqa siyo miishshaa.

Kaquwaan de'iyaa qumaa kattanawu go"ettiyoo buqurati shammiyoo sohuwaan maarara de'oosona etikka guuttappe doommidi woggaa gakkanawukka asaa koshshaadan qommuwaan qommuwaan de'ooosona.

Ogiyan de'iyaa kaamiyaa bolli issoyi issuwaara sugettidi kiyiiddi de'iyaa asaa qoodayi aappune? Kaamee eqqido ogiyappe miyye baggaara de'iyaa mittaa qommoyi ayibee?

Macca naati bantta sinttaa puulaayyo kessiyo marccuwa bantta gomppayyo kessiyaaba malatii? Ha eti ubbatoo laammi laammi bantta sinttaa tiyiyooge aybe?

Samppay eriya asay duppaappe daddidi medhdhiyo buqura. Toophphiyaa biittan samppay A bolli qumaa wottidi maanawu go'iya wogaa buquratu giddoppe issuwa .

Xoossay gitanne maarotanchcha gidiyo gishshawu asay hagaa eridi woosa keettaa biidi xoossaa goynnees. Woosa keettaa cora asay bi uttidi qaalaakka siyees.

Tohuwa agunttay caddenna mala dumma dumma caamma qommoti asay wottanawu maaddoosona. Qassi ha"i wode giyan de'iya caammay xellanawukka keehi lo'yaga xalla.

Issi naa"u keettaappe gidduwaara yaanne haa aattiyaa loosso ogee beettiyaaga o heeraa gidi xeegiyoo? Qassi ha keettay tiyettido qalamee ayba meree?

Kare medoosatu qommo gidida gaarayi eqqidaageenne I de'iyosan keehippe lo'iya mittaynne maatay de"iyaagee beettees. Gaaraassi caanccare merayinne keehippe adussa kacee de'ees.

Asay oge biiddi woykko ba laggiyara yuuyyanawu katamaa kiyo wode caammay qitattikko qucissees. Issi caammaa qucciya na'ay issi bitaniya caammaa qucciiddi de'ees.

Issi miizziyo naa"u attuma yelaga naati oyqqin akamuwaa hagaazaa immiya miizza haakime akamiidi de'ees. Miizza bollan gandde de'ikko hegadankka miizzi gilqqisiya hargge de'iko akamuwaa haggaza demmiyo eqqotta efaanawu koshshees.

Qeera naati bantta shemppo wodiya dumma dumma sohotun aattanawu danddayoosona. Qeera naati bantta wodiya aattanawu dosiyo sohotuppe issoy saykiliya laaggiyonne meezetiyo sohuwa gidiyogee erettees.

Issi issi heeran de'iya mereta imotay keehippe maalaalees. Aybinne baynna sohuwappe cuway saluwa simmidi tullu giyagee giddon tamaa eettiya asi de'iyaba malatissees.

Issi woossa keettaa giddon uttida cora asati diyaageetuppe bagatti beetiyaageeti cora qommo maayuwaa maayi uttidosona. Ha maayuwaassi go'ay aybee giikko ho'uwaa immanaassa.

Issi baraanddaa giddon cora konttaalleti de'iyaageeta gidishin. Issi bitanee ba kushiyan oyqqidi xeelliiddi de'iyoobay aybee? Ha bitanee maayido maayuwa meray ay malee?